Owa hala okulanda oshikwamalusheno shopashinanena, ashike ku na iimaliwa? Pamwe nombaanga yoNEdbank oto vulu okulanda kehe tuu shoka wa hala, ngele ondohi yopeke, okompiuta, omambako niikwawo oyindji.

Pamwe noPayPulse oto vulu okukutha iimaliwa kokambo koye e to yi tula kopaypulse wallet yoye ndjoka to vulu okulongitha okufuta aantu, aanilonga yoye okulanda iinima mostola niikwawo ya gwedhwa po

Oositola moka hamu landithwa iinima ohadhi patuluka aluhe pohetatu, uuna toyi mositola ethimbo lyongula omwenyo goye ohagu kala gwanyanyukwa molwashoka ehala ohali kala lyayela lya pakelwa nawa. Uutemba woku landa wiilile yo naalandithi oyeli nale pomashina yeku tegelela.

Uuna wa hala okukengelela omukengeleli ino gandja oshipatululo shokambo koye komuntu kumu shi okupitila mongodhi , ndhindhilika wo kutya ombaanga yaFNB kayi na esiku yikudhengele yikupuke oshipatululo shokambo koye.

Landa owili yoye yoGarmin Venu 3 oku pitila mombanga yaFNB. Owili ndjika okwali yina N$ 10,199 ashike paife oyina N$ 9,699.

Omahala gopayipindi ogendji ohakukala kuna aapindiki nenge tutye aalandithi taya landitha iinima yawo ngaashi, omiya dhomoshiya, uundjato, oongaku, osho wo iinima oyindji.